Payddon hosppi asati issippeteththan eqidayssa xelashe de'ayssikko. Izata garssan issina inddo gidishin atidayssati mulekka addekko. Izata yushshon dumma dumma keththika, dumma dumma go'a imiya miththaykka de'esikko.

Aahonne dembba gidiza kawo keethi gaaththan tobbe tobbishe diza paydon qa dalgga gidiza addeta xeellashe days. Izati diza keethika qasseka keehippe aahonne dembba gidishe kawo keethi qasseka misateesikko.

keexettidi ongetida keethti kawo keethti misatidayssa beyashe dayss iza yuushon qasseka dumma dumma puutheti gita wolqa maqa zaafeti asa nas go7a immideza immiza mitatikka dizayssa misato sonakko

dere woga qoncisiza afala may7di issi petetan dursi bolla dizayssa indonne adde gidiza issa xeellashe deyays izata gaattan qasseka indotikka addetikka issipetettan dere woga qoncisiza afala may uttida

Nam'u indoti issi petettan utti uttidayssa xeellashedayssikko ha indotappe issinna dhaafi sheqa issinna gashshe naa pakiwon idim'ada uttadus yuushon qasseka dumma dumma zaafeti tossi bolla dizayssa misato sonakko.

Payiddoni kehipe daligga assati eqidi haa xelishe betesi. Izata gathani qaasi tophe dere haridda Ahimade Abe addeyika dayesi.ettape guye baggara toophe bandirayi kaqeti utidesi.

Dere woga qonicises afila maida payidon kehipe daliga gidida adeta xelashe de'ayis izata yushon qasika duma duma zapetika betes izat qase dere karan dizayisa malatosonako hesaka xelashe de'ayis

Ayfen xeellanas inje gidiza aahonne gita wolqama keeththa gaaththay gaaththan diza paydon dalga asati si petettan uttidayssa be ashe dayssikko. izatikka qasseka tobe tobishe dizayssa misatosona.

dere woga qoncisiza afala maybi issi peteththan uttida asati deettes izeta gaththani gaattan qasseka indotikka addetikka yelaganne qasseka gasta asatikka diyayisa misatosona gashe naytikka diyayssaqa misato sonakko

aypen xeellanas keehippe injenne ufaysiya soho xeella shidays ha sohon qasseka issi wolqama keexxi keexxettides iza yuushon qasseka dumma dumma go7a immida zaafeti dumma dumma puuteti qasseka beetto sonakko

Heedzdzu addeti issi petettan utti uttidayssa be ashe daysikko izatappeqqa nam'ati dere woga qoncisiza apala ma7iuttedashe issi addey qasse boott woykko kare biitti ase misates issi petetan tobe tobishe deettesikko

Misile bollani ichashu asati beettettis izata gaattan qasseka issinna indo gidishen attidayssati addekko eti diza keeththa gaattiqa aahonne denba gidiza soho ayfen xeellanazi qa keehippe inje misateskko

paydon keehippe dalga gidiza asati issipetettan aahonne wolqama gidiza keehippeqa dhoqa sohon uthidi duge xeello bolla dizayssa misato sonakko iza xeellashe de'ays

misile bollani dere woga qonciseza abala may7idi wanta kushen qasseka cililo ciisha duuthi oykqida paydon keehippe dalga gidiza addenne indo asata be ashe daysse izatikka masqala ba7ala bonchanan hayssa misatosona

Misile bollan paydon laapu asati deettees izatappe issi naindogdishen attidayssati qasse addekko izata lanqen qasseka issi mehey oykko miizi eqqi uttidayssabe ashshedays izatappe guye baggara qa keetti beettes.

Misile bollan paydon keehippe dalga gidiza dere woga qonciseza apala may7ida ye laga addeti beettes izatikka topphi bayndera dhoqu ooththida oykqi uttidashe izata yuushonqa dumma dumma zaafikka dees keeththa gaattanka deetteskko.

Misile bollani paydon keehippe dalga gidiza yelaga adde nayti sipetettan quma mishe diyayssa misatosona izatikka qasseka doori doori banta kushen ekkishe diyayssa misato sona aahonne denba wolqama keetta gaattan deettesokko.

Paydon keehippe dalga gidiza asati issi petettan uttidi tobe ezgo bolla dizayssa misato sona iza tikka qasseka dere woga qoncisiza afala maay7idi morge bolla qasharbe xaaxidi baynta huphen qophe wottidi dizayssa misato sonakko.

Aahonne denba gidiza keeththa gaathani ayfesika inje gidiza sohon uttida paydon dalga asati deetees. Izeta gaatanka indetika addetika deetees. Tobbe tobbishe dizaysa misatosonako

Misile bollani tobe tobishe diza issi addey beettis.ha addeyka yelaga gidishe aahonne denba sohon dumma dumma tobey tobanaw issipetettan utti uttidayssa qasseka misatesikko.

Misile bollani dere wolla qonccisida afala mayidi oyshetida oyshassi zaaro imishe diza misatiya issi adde beetees. Izikka qasekka oychishinne oyshayo zaaro immishe diyayssa misatees. Ba kushen qa mayke oyqqi utidees.

Aahonne denba gidiza keeththa gaattan aypen xeellanas keehippe injenne lo7o gidiza sohoni paydon keehippe dalga gidiza issipetettan uttidi tobe tobishe diza addeti deettes izata gaattanqa yela gatikka indotikka deetteskko

misile bollan qasseka ba huphen qophe woththidi tobe tobishe diza issi addey xeella shedha isko haaddeyka ba kushe bollani tobe tobishe xengursa dhoqu ooththanass issi miishe oyqqidi haasaya bollanne ezgo bolla dees

dalga addeti issi petettan eqqidi tobe otobishe dizayssa misato sona eta yuusheqa dumma dumma ciililo mitatan doodetti uttides izatikka issi petettan tobe tobishe qasseka ezgo bollanka dizayssa misato sona

Paydon keehippe galga gidiza indotinne addeti issipe tettan utti uttida yssa misatosona iza tikka qasseka dere woga qoncisiza apalamaydi banta huphenqa qophe woththidi oychishinne zaarishe diyayssa misatosonakko.

issi inda tophe bandira apalamaayada uttadus iza uttido sohon qasseka gitanne wolqama gidiza zaallides izi sintanqa dhoqappe duge goggiza haathi dumma dumma dereynne qasseka worikka beettes gita gita zaabeykkades

Paydon dalga gidiza asati issi petetan issi medhey diza afala maayidi issi petettan issiso hondettes iza ta lanqen qasseka gitanne wolqama gidiza dumma dumma miti woykko zaafey qadees izata gattanindoy kadde deesko.

dere woga qoncisiza afala maay7idi issipetethan uttidi ha xeellishe diza indotanne addeta qasseka yelaga naythakka xeellashe deays izata yuushon qasseka dumma dumma mithathinne zaabetikka dewoosonna

Issi udey ufaysan ha xeelishe dizaysa misates izadeka oyshetida oyshas zaaro immishenne qaseka oychishe dizaysa misatees izape guye bagara issi woraqati bolli gashe xaafoy xaafetidi kaqetides

Ayfen xelishin injje imiza wolqqama mitta gata be'ashe de'ays. Ha mittay gatay qasekka kehippe wolqqama gidizayssan wora masatees. Dumma dumma zafeti qas kehippe dic'izayssa be'ashe de'ays.

Misile bollan dere woga qonccisiza keeththi be7ashe deys. Ha keeththi qa maatha keeththi giidishe iza yuushon dumma dumma katha ayethi de7eetes. Izata lanqera qasseka heezu asati issipetetan diyayssa misatoosonakko.

dere woga afala may7ida paydon keeyippe dalga gidiza asati sipetettan dizayssa be ashshedays izata lanqan qasseka dumma dumma mittinne weykko zaafe tossi bolla dizayssa be ashshedaysskko izata gaattanqa gashshe naytikka deettes

Paydon keehippe dalga gidiza asati isipetettan shuchcha gaattan deettes izatikka dumma dumma ooso oottishe deetteskko izata sintan qasseka dumma dumma zaafeykka beettes izatikka qa wolqamane gita gidiza shuchcha gaattan doossonnako

misile bollan issi indiya tukke pentisada tukke duuqo bolla dizayssa misatawus ba ushacha kushe jabani oyqqada dhoqooththada tukke duqashe dizayssa misatawus izakka qasseka ba huphe bollan gooththa goozawuttasukko

paydon ichashu addeti issi petettan eqqidi ha xeellishe dizayssa misato sona izatappe guye baggara qasseka dumma dumma gidiza wolqama zaafetinne dumma dumma mithati betiettes izatikka issi petettan qawora misato sonakko

Dere woga qoncisiza afala afala maayada issi inda uttadus izakka qasseka dere woga qoncisiza afala sikon woykko datti bolla dizay issa misatawus ba kushenka dumma dumma ba oyqqada ba huphen goossa gooza uttada xeella shedawuskko.

keehippe kumeti gidiza wora be ashe dayssa ha wora gaaththan qasseka dumma dumma zaafeti dumma dumma puutetikka dizayssa misato sona izata medhi qasseka keehippe cililo gididayssa be ashen deayssikko

oyddu asati sipetettan eqqi uttida izatappe heedzdzati adde gidishin issinaqa indokko nam7u nayti eta gaattan gashshe gidishe attidana7atiqa gita etikaqa gashshe naytas aawanne aayo misato sonakko

paydon dalgan dalga gidida asati isipetettan haatta bollan qasseka wogolo medhiri iza wogolo bollan qasseka hemettishe dizayssa misatosonakko izatikka qa isipetettan uttidi haatte zin'idayssa xeellishe di'ayssa misatosona

Issi addey ha xeellishe dizayssa misates izikka qasseka oyshettida oyshasi tobbishe diza woykko oyshasi zaaro immishe dizayssa misates iza sinttan keehippe gashe gidiza xaafoti deetteskko

misile bollan issi addey tobe tobishe dizayssa misatees iza guyen qasseka dumma dumma dere qoncisiza bayndiri eqqidayssa misates izikka ba huphen qophe oththidi tobe tobushe oyshakka ochishe dizayssa misateskko

nam7u addeti issipetettan eqqidi ha xeello bolla dizayssa misatosona izata lamqin qasseka topphe bandirikke hippe dho7u gizi eqqida issaka xeella shidays izatikka baynta kushen waaraqatha oyqqidi kushe kushe era oyqeti uttidayssa misatosona

Issi ketha gatan paydon kehipe dalga gidiza kawo osanchati issipetetan utido oydepe eqidi ha xelo bola de'izaysa misatosona izata gatan qa indotika adetika kehi dalgako.

Misile bollan payidon oyidu asati issipetetha eqis izata gidon issina inido gidishin atidaget mulera qa adeko izeta yushon duma duma zapetine makinatika betesko

paydon dalga gidiza asati issipetettan eqqidi ha xeellishe deettes. Izata gaattan qasseka indotikka addetikka de'oosona issipetettan qa ha xeellishe etikka deetteskko. Hessa xeellashe de'ays.

misile bollani issi addey ufayssan miicishenne ufayttishe dizayssa misates izikka qasse ba kushe bollani xaafettida oykko xaafora diza waraqata oyqqi uttidayssa misatishe ba ayfe qiliphidi keehppe miicishe deeskko

misile bollan issi indo xeella shedayssa ha indakka oychida oysha si oysha zaaraydanne qa dumma dumma oycheda dizayssa misatawusukko izakka qasseka dhoqo sahan gede xaaxadanne uttahutatudus

Paydon keehippe dalga gidiza xaapo oyqqida gaazeeti e issi bolla dees ha gaazeexi gaatada qasseka keehi gashe xaafoti deettes iza bagga issi bagga qasseka issi addey uttida poothoykka beettisqo.

Afen xeellishe inje gidiza soho xeellashe days ha sohon qasseka haaththi gitanne aaho gidizay si zin7idashe iza teqqidi teqqida haaththe gaaththara qasseka hemeti bolla dees dumma dumma dereykka dumma dumma sohon de7essikko.

misile bollan paydon keehippe dalga gidiza asati issi petethan hoos hoottishe deettes izata gaattan qasseka indotikka detikka deettes izata yuushonqa dumma dumma zaafetinne keexettidi ongettida kawo keetti beettesko

Misile bola issi adeyi oychcha oyichchishshenne oyichchasikka zaro imishshe dizayisa misateesi izappe guye bagara dumma dumma misileti haaththa misileti miththa misileti betishe qasekka deosoonakko

misile bollan issi petetan eqqiza paydon keeyippe dalga gidiza asati deettes izata sintanqa birati eqqinti dayssa misates izata yuushon qasseka dumma dumma zaafeti mitati dizayssa misato sonakko

Ayfen xeellishe injje immiza soho be7ashe days. Iza gaathan qasseka asi hemeti bolla dishi miyyezan miyyezan qa dumma dumma zaafeti tossan deettees. Izatappe qasseka guye baggaara gitanne wolqqaama gidida derey beetteskko.

Issi addey oysha oychishinne oyshettida oyshasiqa zaaro immishe dizayssa misates izappe guye baggara qasseka dumma dumma birati eqqi uttidayssakka misatesikko izikka qasse ha xeellishen deees

paydon keehippe dalga gidiza asati issi petethan diza soho xeella she beyays izaka lanqen qasseka dumma dumma makinati dumma dumma keexettidi ongettida wolqamanne gita gidiza keettatikka dizayssa misatosonna

Missile bolani payidon dalga gidiza asati issippetetan eqidi suntha xafisishininne xafetida sunta xelo bola didayisa misatosona ahonne demba woliqamanne gita gidiza keetha gatan deizayisa misatosonakko.

misile bollan katama oge xeella shedays ha katama ogen qasseka cugan cugan uttidi asati issipetetana tukke uyishe diyayssa misatosonara dumma dumma oge eta gaattan qasseka deiyaba misate sikko

Paydon dalga gidiza issi petettan qasseka taafo bolla diza indotinaddetinne deettes izatikka qasseka cugan cugan uttidi baynta waraqata bolla taafo taafishe dizayssa misato sonakko.

issi addey uttidi daafo taafishe dizayssa misates izikka ba kushe bollan qasseka skirbtoora waraqatara oyqqides izi diza sohoyka aahonne denba kawo keetti qasseka misate sikko

Ahonne demba gidiza kawo keetha gathan issipetethan diza nam'u addeti beetetes. Izeta lanqen qaseka duma duma c'isha giigidi lo'o soho xellashe days izetappeka issi addey uttidashin issoy eqides.

Paydon dalga gidiza kawo oosanchati issipetettan eqqida iza ta gaattan indotikka detikka deetis izatikka issipetettan asa naa bolla qohe gakkidayssa gidikko elle gakkidayssa asata misatosona.

Misile bollani thama qohoy gakkido sohooni gakkidi haggazo immishee diza paydon dalgga addethi deeththees; izatha lanqqen qassikka dumma dumma zaafeekka beeththees; haaththe qa qolishe diyassa misathoosonakko.

Misile bollan paydon keehippe dalga gidiza asati issipetettan qohoy gakkidayssa he meth bolla deettes izatikka haaththa qolishe dizayssa gidishe kami xuugide diza sohon gakkidi yaa bishe dayssa misato sonakko.

Paydon dalga gidiza asati issipetethani kawo keetha gathan dizaysa masatosona. Izetika qaseka Tobe tobishe dizaysa misatosonako. Aahone demba qaseka dhoqa sohonka detes. Izeta gatan indokko Adeyka betesi.

paydon dalga gidiza asati issi petettan eqqida iza ta lanqani qasseka dumma dumma makinikka dees izata sintan keexxettidi ongetida kawo keethti gitanne wolqama gidiza keeththa xeelo bollan de7ayssikko

Ayfen xeelanas inje gidiza sohon aahonne dembba qasssekka gittanne wolqaama gidiza sohon issippetethan uttidi tobe tobishe dizay hessa asata misay xeelashe days. Ezata gaatan qasse endotikka addetikka deetees.

Keexettidi ongettida kawo keethti be ashe days ha keeththi qasseka gitanne wolqaama giidishe pooqe geetettidayssakko izassika paydon dalga gidiza mastootedes iza sintan dumma dumma puuthetinne qasseka toophe bayndiri dhoqu gizi kaqeti uttides

Paydon dalga gidiza Indoten adet issipetethan tophiya bandira oykid xelishe dosona. izeta miyen qaseka katama kethy onget kexetidaysa beyashe daysko.

paydon hospun asati deettis izatappe issinna indo gidish attidayssati addekko izatikka aahonne denba gidiza aypen xeellanas qa inje gidiza sohon eqqidi tobe tobishe dizayssa misatohsolakko

keexeti ongettida katama keethti be ashe days ha katame keetti paydon keehi dalga gidishe dumma dumma ogeti deettes iza yuushon qasseka dumma dumma puuteti dishe aypen xeellanas qa keehippe injenne ufaysiya bakko

Aahonne denba gidiza keeththa gaattan paydon keeyippe dalga gidiza asati issi petettan eqqida izatikka baynta kushe bolla topphe bayndera oyqi uttidayssa misato sona izata gaattan qasseka indotinne addetikka de'osonakko.

ayfen xeellanas keehi injenne ufayssa immida kawo keeththi keexettidi ongetida soho xeellashe dayss ha keeththan qasseka faydon dalga gidiza dumma dumma penge diza keeththi de7essikko

paydon dalga gidiza asati issipetetan eqqi uttedayssa be ashe de ayssikko aizata sintan qasseka kawo keethti keehi wolqamanne aypen xeellanas inje gidizayssaka be'ashen qasseka de7ayssikko

keehippe dalga gidiza nam'u keethti xeellashe dayssa ha keeththi sinten qasseka dumma dumma mitha zaafey deees asatikka beettosona ha zaafe yuushon qasseka topphe bandiri yuushi aadhdhi kaqeth uttidayssa be'ashe dayiskko

Payddon dalgga gidiza addeti issipetetan eeqiddi toobbe toobbishshe dizayssa misatossonna izettika qasekka issipetetan eeqidayssa gidishshe yuushshon dumma dumma zaafetti keehippe wolqqama dereyikka bettesikko

Misile bollani bolla paayatetha naago keeththan bolli bolla paayatetha naago ooso oothtishe dizayssa asati deettes iza ta gaattan qasseka issi inda bootti woykko kare biiti asa misatawu sukko

bolla payatetha naagu keettan diza paydon qa keehippe dalga asati dizayssa misato sonakko iza tikka qasseka issipetettan dhale woykko harge teqo ogetappe issuagi diza dhale dheelo bolla dizayssa misato sona

paydon dalga asati issipetettan eqqidi xeelli shedeetes izata gaattan nam7ati indo gidishe attidayssati qa addekko issi petettan qawo keeththi gaaththan dizayssa misatosona izata keethti qasseka bolla payetetha naago keethti misatessikko

Bolla payatetha nago oge woyko harge teqo ogeppe issoy dhale mitto gidishin missile bolla issi adey dumma dumma dhaley de'izason eqidi dhaleso gigiso bolla dizaysa misatisikko.

Bolla payatetha keththa gaththan payidon dalgga giddiza asayi gashe nayita edimmidi eqqidayisanne uttidayissati dettes izeta lanqqen qaseka zaffeyikka bettes issi pengge nanggo bolla diyabba massatosonakko.

Paydon dalgga gidiza asati dere woga qonccisiza afala banta morgen xaaxidi eqqi tobbe tobbizayssa misateettes. Izetikka qasseka aahonne dembba gidiza gaatan indoykka addeykka issippetettan eqqidakko.

Nam'u asati issippetetan gashe na idimidi uti utidaysa misatosona issina indo gidishin issoy qa addekko izi gashe nay qaka harigetishe dizayisa misates issipe qa dhale ushishedayisaka misatosonakko.

tekinoloje ooso gidizayssa dumma dumma misilera qasseka aypen xeelin keehin beettonta gashe xaafoy diza xaafora issipetettan oyqidi ha bessidi diza teknoloje ooso be ashe deyays izikka qa akamo keeththan beettees

Misile bollan nam'u asati ha xeelishe malatoosonakko Izattappe qassekka issina inddo gidishin issoy qa adde izakka ba kushshen woytho oyqada ha xeelishin de'awuskko. Izatappe guye bagara dumma dumma miththi de'ees.

Bolla payatetha naago keeththa gaattan t oottida harge teqo gidiza dhale immida addey sumta taafishe dizayssa misates izappe guye baggara qasseka dumma dumma dhaleykka diyayssa misateskko.

bolla payateti naago keeththa gidiza dumma dumma teknoloji ooson qasseka aggazettida keeththi xeellashe days ha keeththi gaati xeellishe keehippe geeshshinne ayfes xeellishe qa inje immiza soho misateskko

Issi indiya gashshe naa idim7ada ha xeellashe dizayssa misatous izakka bolla bayateti keeththan diyayssa misatos issipete ta ufayxidi miicishe ha xeellide diyayssa qasseka misatos honakko

Bolla paayatethi keeththan bantha harge xeelettana biida asatanne bolla paayatetha naagida asati issi petettan aahonne denbaso hondettes izata yuushon qapaydon keehippe dalga gidiza asatinne dumma dumma zaafey betteskko

Misile bolla nam7u addeti ha xeelo bolla diza issa misato sona iza tikka qasseka baynta kushen woyto oyqqidi ha xeellishe diza issa misato sona iza tappeqa guye baggara wolqamanne gita idiza zaafey beetti shenqa de7essikko

Qohoy gakkida asata ehanassi paydon keehippe dalga gidiza geeshshamma kini dees iza lanqen qasseka bolla payetetha naago keeththa gidiza sohoy lam'usan keexettidayssi bettesikko izikka qaayfen xeellanas inje

bolla paayateti naago keeththa gaaththan issi gashe naassi dhale doonan yeggishe diza paydon dalga asati sipetetta dizayssa be ashe deayssikko iza gashe naaya doonanqa dhale yeggizara indozi dishe idima uttidarakka indokko

nam7u asati issi petettan utti uttidayssabe ashe deays izatappe issinna indogidishen issoyqade izati uttiza keetta gaattan qasseka harge teqqiza dumma dumma dhaley dizayssa misates iza qasseka xeelo bollande oosonakko

dere woga afala maayidi issi petettan uttida dumma dumma gitaasatagita asatara qasseka gashe naytara issi petettan dizayssa be ashen de ayssikko izatikka issi petetan uttidi ha xeelo bollan dizayssa misatosona

bolla paayatetha naago keeththa gaattan diza paydon keehippe dalga gidiza addeti beettihesussanakko izatikka qasseka bolla paayatetha naagiza asata gidishe paydon keehippe dalga issipetetan ha xeellishe dizayssa misatosona

Dembba sohon keexeti kumida kawo keethi beyays. Ha kawo keeththi qasse dembba sohon dishe dumma dumma sohon dees. Iza lanqen qasseka qorqoron keexeti uttida keethi dees. Hara qasseka aazika deenako.

Missile bolan issi xafo xafetidi kaqetida dummanne gita wolqamma gidiza issi xafo xellashshe days iza gaththan qassekka dumma dumma zafetinne dumma dumma tamaro bolla diza gashshe naytikka betosonakko

keexxettidi ongetibenna dumma dumma kawo keetti xeellashe days ha misile bollan qasseka heedzdzu ichashu addeti sipetetan keexettidi ongetibenna keeththa gaattan dizayssa misato sonakko iza ta xeellashe deays

Gittanee woliqqama gidiza kethi be'ashe dayis iza kethi qaseka katama kethi misates iza laniqenika duma duma puteti duma duma ayipe xelanas injenee ufaysa gizaysata qaseka be'ashe dayisko

Missile bollan dumma dumma zafeti bettetes izzetika qasse ziiren ziiren eqqi uttidayssa masatosonako ayfes xellishin kehippe injjene cillilo misatosona dumma dumma keththey lanqqen qasseka dessiko.

Issi aho kethi Penge xelashe dayisi ha kethikka kawo ketha misateskko gido gathan woyko gidon issi wolqamanne gita gidiza zafey betese dumma dumma mithati qase betosonakko

misile bollan keexettidi ongetibenna keetti be ashshe days ha keetti qa keexo bolla dishe birati issi petettan pude sitigi i eqqi uttides iza yuushonqa dumma dumma guutha puuteti de7ette sikko

paydon qasseka keehippe dalga gidiza asati issipetettan eqqida izata gaattan qasseka deexo makini haaththa biiththappe bookkidi kessidayssa misates izata yuushon qasseka dumma dumma zaafey eqqi uttidayssibette sikko

Misile bollani issi aahonne gita gidiza keeththi beettes beettes. Ha keeththi bollan qasseka gashe dhaafon dhaafettida waraqateykka dees. Iza sinttaara qasseka issi addey heemethidi kantishe diyayssa misateskko.

katame oge be ashe days ha sohon qasseka baydon dalga gidiza asati issipeteta hemethi bolla deettes iza tikkaqa addenne indo gidishe eta yuushon qasseka makininne dumma dumma keeththi diyayssa misate sikko

misile bollan katama deetti woykko katama keththi be'ashe de'ays.iza katama keeththen qaa dumma dumma pooqa keeththi be'ashe days. iza lanqen woykko iza gaattan dumma dumma zaafeti ogen tossu bolla de'ettes iza yuushon qaa wolqama dere diyayisa misatees.

Issi gibbe gaattan dumma dumma makinati beettettes izatikka qasseka wolqamanne gitata gidishin gashe makinikka beettes iza ta lanqeniqa dumma dumma zaafetinne dumma dumma ciishati qasseka beetti sheni de7o sonakko.

eexxettidi ongetibenna keethti be ashe deayssikko ha keeththi qasseka katama keethti misatis izikka keexxettidi ongetibenna denba sohon eqqi uttidayssa be ashe deays iza lanqenka aaza miishikka beettenna

paydon dalga gidiza asati isipetita heemethi bolla deettes izatappe guye baggara dumma dumma zaafey beettes deexo makinikka oge giigissishe dizayssa qasseka misato sonakko izata gaattan indoti kadetikka de'oosona

misile bollani dere woga qoncisiza afala mayidi utt komputere ba kushen oyqqi uttidi tobe tobishe dizayssa misatiza issi addey de7esikko haadde lanqen qasseka nam7u maskotey doo7adiyayssi qasseka bettessikko

misile bollan keexettidi ongetibenna keethti beashe dayssikko ha keeththiqa mitan kiexxettidayssa gidishe miti xalla eqqidi hara oosoy ongettibenna iza lanqen qa issi zaafey bettesikko

Dere woga qoncisiza afala maydi issi petettan eqqida indoti addetikka deettes. Izata yuushon qasseka dumma dumma zaafeyikka diya issa misates. Iza zaafey qasseka kathasi asa naasi maanas go'a immida issa misateskko.

misile bolla issi inda uttadaha xeello bolla de7awus iza uttido sohonka qasseka xaafettida daafura diza waraqatey dizayssa xeellays izi lanqen qasseka topphe bayndiri dhoqu gidi eqqi uttidayssa xeellashe deyays

Aahonne denba gidiza keeththa gaaththan paydonqa kehippe dalga gidiza asati issi petetha dizayssa misatosona izata gaatan qasseka issi medhay diza afala maay7ida indotikka addetikka qasse beettosonakko.

paydon dalga gidiza kee asati issi Petettan aahonne denba gidiza keetta gaattan dizayssa misatosona izatikka qasseka tobe tobishe dizayssa misatishe heedzdzu addeti odo bolla beettes.

Issi aho keetha Gatha issi addey eqidi ha xello bolla dizaysa misates iza lanqenka tekinoloje oso gidiza issi po'ida mishiyka dees. Pizza qa ayfen bettonta gashe xuppetida xupponi xapetidaysi deesikko

Paydon daalgga gidiza asati issippetettan uttidi toobbe toobbishe dizaysa misatoosona. Izza gaatan qaasseka endotika adetika deetes. Aahone deemmba giidiza dumma dumma sohon maskotene penge diiza keeththan diiyayisa miisatoosona.

Keexeththidi onggeththida kawo keeththi be7ashe de7ays; ha keeththikka qassi dumma dumma masththoothee dizayssi gidishe booththa qalameera gorppeththi des; iza yuushuwan qassikka dumma dumma miththi thokeththi uththidayssa be7asheeni de7aysikoo.

Paydon dalga gidiza asati sipetettan uttidi tobe tobishe dizayssa misato sona baynta kushenqa waraqatenne bi7ire xaapanas oyqi uttidayssa misatosona izatika denbanne aaho sohon uttidayssa gidishe mule tikka qaa addekko.

paydon hosupu asati sipetettan eqqidi baynta kushen eexida tama xoqo dhoqu ththidi xeelo bolla dizayssa misatosona iza ta lanqenqa dharapheezi bollan kathikka dees aahonne denba keeththa gaattanqa de'sonakko.

Misile bollan issi inda eqqada ha xeellashe dizayssa misatawus izakka ba kushe bollan qasseka waraqatha oyqqada izappe nababa xeellada yootashe dawus izi guyenqa issiyade uttidayssi betteskko.

asa naa maatha naago oosoppe issoy kawo ooso gidishe misile bollan heedzdzu kawo oosanchati uttido sohoy xarpheezanne oydey aaho keeththa gaathan beettis ha keeththa gaatthan dumma dumma mas kotetikka de7etesko

misile bollani asanaa maata bonchisizanne kawo keettan oothtiza oosanchata be7ashe de7ayssikko izatikka qasseka issipetettan eqqidi xeellishe deettes paydon heedzdza gidishe nam7ati adde gidishe qayssinna indokko

misile bollan asa naamaata naagisiza kawo oosancha gaattan oottiza issi addey ha xeelide uttidayssa misates izikka qasseka oyshettida oyshasi zaaro immishinne zaarishe oychishe dizayssa misatessikko

Paydon dalga gidiza addetinne indoti issi petetan eqqidi ha xeellishe deettes izatikka qasse eqqido sohon dumma dumma miti zaafey keetti dizayssa be ashshe dayssikko izata gattanqa indotikka deettes.

paydol dalga gidiza issi meray diza afala mayidi issipetettan oge giddorahemethi bolla diza asata xeella she days iza ta lanqen qasseka dumma dumma zaafeykka tossi bolla dizayssa xeellashen deyayssikko

Asa naas go'a immoontayssa woykko qoshash geetetedayssa issi petettan caaniye efidi laalo bolla diza issi deexoo makina xeelo bolla dayss iza lanqen qasseka dumma dumma asatikka beettosonakko dumma dumma zaafeykka deees.

asa nas go'a immontayssa woykko qoshasha gidayssa kattama gaththappe ekidi efishe diza dumma dumma asati detees izetikka issipetettan makina bolla qoliidi izara efanasi qoolo bolla dizayssa misatosoona

Go7a immontayssa woykko qoshash geetettidayssa issi patetan shiishshidi xuugishe diza paydon keehippe dalga gidiza asati deettes iza tikka qasseka dere kaaran deettes iza ta yuushon qasseka dumma dumma gitanne wolqama gidiza zaafedeesko

Paydon dalga asati issi petettani katama geeshshatetti bolla dewosona iza tikka qasseka bantha kushen akaafa oyqqidi ooso oottishe deettes izata gaattan indotikkade tikkadees izatappe guye baggara makininneqa dumma dumma gitanne wolqama keetibeetteskko

asa naas go7a immoontayssa qoshasha gidayssa issi petettan caanee fidi laalo bolla diza wakina be ashshedays iza gaattan qasseka go7a immidayssi aazanne kawa wakina lanqen dumma dumma xaafetikka beettosona

Issipetettan katama payatetti nanganassi issife pitishenneqa giigissishe diza paydon keefippe dalga gidiza addeta be ashe deayssikko izatikka baynta kushen peexi oykkidi piseti bolla dizayssa misato sonakko.

Go7a immontayssa qoshasha geetettizayssayssi betete shi shidi caanidi efiza makina be ashe dayssikko iza lanqen qasseka nam7u addenayti uttida izikka bidasohon dumma dumma zaafeti oge xaphon de7ettesikko

Katama geeshshateti nanganas issi patettan kiidi pittishe diza paydon keehippe dalga gidiza indotinnadetinne deettes iza ta lanqen qasseka issi gitanne wolqama gidiza wogga zaafey beettes iza tikkaqa oge pittishe deetteskko.

misile bollan qoshasha woykko asa naas go7a immoonta yssa issi bolla shiishshi efidi laaliza gitanne deexo gidiza makina xeellashe de7ays izappe guye baggara dumma dumma keeththinne miti beetteskko

misile bollan issi gashshe naa xeellashe days ha gashshe naykka qasseka ba aype bolla azakko woththidi xeellishe deettes izi qasseka oonatetta qoncisiza matooqa kessanaas yidayssa misatesi qooyssa xeellashe de7ays

Oyddu asati issipetetani oonotetta qoncisizama tooqa oykqidayssa misatosona izata gaattan qasseka issinna indo gidishen heedzdzati addekko indakka ba morgen sharbe xaaxada eqqada xeella shede awusukko.

nam7u addeti uttidi tobe to bishe dizayssa misatosona izata lanqanqa ciish eta sintan dizayssa misates izaadetappe issoy itopphe dere haarida ahamada abi geetettidayssakko

oonatetta qoncisiza matooqa baggara tobe tobishe diza issi addey xeellashe deyays ha addeyka qasseka oyshettida oyshasi zaaro immishinne oychishe dizayssa misates iza yuushan dumma dumma zaafeti beettosonna

Oyddu addetti issipetetan uttidii ha xellishe deetes izetikka qase issi malay diza afala mayidii bantta qodhen qasekka sharbe xaxidi ha xellishe deetes izetikka yelagakko istikka xaraphpheza bollan qasekka xellishe lo'iza ciishi dees

Tere woga qoncisiza afala may'idi issi petettan hemeti bolla diza addetinne indotinne deettes izatikka banta kushen qasseka topphe bayndera oyqi uttidayssa gidishe eta yuushon dumma dumma zaafey tokket uttida issi beetteskko

Paydon dalga asati issi petetan eqqidi tobe tobishe dizayssa misatosona iza ta gaattan qasseka issi indakka bettawus izata yuushon qasseka issi wolqamanne gita aaho mitikka betteskko

Misile bollan nam7u addeti ufayssan sarotettishe dizayssa misato sona iza tikka qasseka eropphilleppe wodhdhizayssa misato sonakko izata gaattan issoy booth woykko kare biitti asa misatessikko.

Missile bola issi indoy ha xelashe eqawutidayisa misatawus iza indiyaka ba kushe bola mayike oyikada oyishetiza oyishasi zaro imashe deiayisa misatawusi izippe guyebagara dumma dumma meray diza ayifen xelishe inje imiza sohokko.

misile bolla nam'u addeti issipetettan eqqi uttidayssa be'ashe dayssikko izata gaattan qasseka issoy addey tophiya dere ayssida ahamada abe gidishe issoy qasseka booththi woykko kare biitta asi misatesko.

Payidon kehipe daliga gidiza asati detes izata gatan qa nam'u asati kehipe betetes izatika tobe tobishe dizayisa misatishe issina indo issoy qa adde indezaka bamorigen sharibe xaxetada xelashe deawus.

paydon keehippe dalga gidiza kawo keeti oosanchati ispetetan eqqidayssa be ashshe deyssikko ha asata gaattan qasseka indotikka addetikka deettes aahonne denba keeththa gaattan ayfen xeellanas injeso hon detteskko

Issi gitanne wolqama gidiza keethti be ashe deayssikko ha keethtikka qasseka keexxettidi ongetida kawo keethti misatesi nam'u issi mala keeththa gaaththanqa aypen xeelos inje gidiza dumma dumma puteti tokketi uttidayssa be ashe deyays.

dere woga qoncisiza afala may7ida paydon dalga gidiza indotikka addetikka issi petettan utti uttedayssa be'ashe de7ayssikko iza tikka qaseka paydon keehippe dalga gidishe baynta huphenqa goossa goozida indotikka de7eteskko

Bolla paayetetha naago ogethappe issoy isporte gidishe isporte gaattan qasseka kuwaase phonqoykka des bisile bollan yelaga addenayti issipetettan kuwaase phonqo sohon dizayssa qa misatosona yuushonqa paydon dalga asati deettes.

misile bollan heedzdzu asati deettes izetappe issinna indo gidishe nam7ati addekko nam7u addetikka bootti woykko kare biitti asey misatishin izatappe qasseka guye baggara topphe bayndiri dhoqu gididishe eta sintan tarapheezi bollanqa ciishshi deeskko

Payiddonni daligga asati issippeteththan kawo keti gaththanni dizayissa misatosonna ahonne dinnibba gidiza woliwama keththa gaththanni diza payiddonni daliga asati detees.izeta gaththanni qasekka inidetikka adettikka de'ossonakko

issi addey eqqidi tobbe tobbishe dizayssa misates izikka qasseka ba sintan duma duma mayke wottidi ha xeellishenne qasseka tobbe oychishe zaaro koqa ezgo bolla dizayssa misatesikko heyssaqa xeellashe de7ays.

Misile bollan paydon keehippe dalga gidiza asati sipetethan hemettidi tobe to bishe dizayssa misato sona izatikka aahonne denba wolqama keeththi gaattan dizayssa misato sonakko izata gaattan qa indoykka addekka dees.

ichashu asati issipetetan eqqidi tobe tobishe dizayssa misato sona izata gaattan qasseka nam7ati adde giddishe heedzdzatiin dokko izati diza sohoyqa aypen xeellanas keehi aahonne inje gidiza sohon dizayssa misato sonakko

Payddon kehippe dalga giddiza addeti issippettetan eqqida sohon dettesi iizeeta gaatan qa inddotika dettes ahhone dembba qasseka dalggane wolqqama keetta gattan eqqidi ha xeello bolla dettesiko.

paydon dalge gidiza asati issi petettan uttidi tobeto bishe deettis izatappe nam7atiqa keehin beetto sonakko izatappe issayade gidishen issinna qasseka indo izatappe guye baggaraqa topphe bayndiri dhoqu gidi eqqi uttides

paydon keehippe dalga gidiza asati issi petettan tobe tobushe dizayssa misatosonna izata gaattan qasseka issi indoy ha xeellashe dizayssa misatosukko izatikka paydon keehippe dalgakko

nam7u indoti issipetettan uttidi taafo tafishe dizayssa misatosona nam7u indotikka bantha morgen sharbe xaaxedayssa gidishe eta darpheyezi bolla waraqathenne ciishi qasseka teknologi ooso gidiza komputerekka beettes

Paydon dalga gidiza asati aahonne denba gidiza keexxettidi ongete dakawo keeththa gaattan dizayssa misatosona izata gaattan qasseka issi indoykka beettawus izatiissi pete tanqa tobeto bishe dizayssa misato sonakko.

Kawo keththi osanchcha gidiza adetti issippeteththan eqqidi uttidayisa xeelashshe de'ayissikko . Haa adetti qasekka tophphiya baniddira banita tiranni tokkidi issippeteththan cugani cugani eqqi uttidayi issa misatosonako.

kawo keethti oosancha giidida asati issi medhe diza afala mayidi issipetettan aaho keeththa gaattan uttidi ha xeellishenne qasseka tobe tobishe dizayssa misatosona. izatikka qasseka kawo oosancha gidiza poolise gidishe banta huphenqa qophe wottidakko.

paydon dalga gidiza asati sipetetan eqqidi ha xeellishe idizayssa misato sona izata gaattan qasseka heedzdzu waddeti sipetetan eqqida baynta kushonkka qasseka woyti oyqqidi ha xeellishe dizayssa misato sona izata yuushon paydon dalga asatikka deettesko

Paydon keehippe dalga gidiza kawo ooson oosancha gidiza asati cugan cugan himeth bolla deettis izatikka qasseka baynta kushen topphe bayndera oykqidi issi medhay diza afala mayidi himeti bollande oosonakko.

Assa nata matta naniggo ossoyi kawo osso gidishini, misile bollani assa nata matta nanigiza kawo ossanicha gidizayasi issi ade ha xello bolla deyesi ba hupheni qobe wothisi

Misile bollan issi addey eqqidi xeelo bolla de7ees. Izadezikka ba kushe bolla waraqata oykidi ha xeelo bolla dizaaysa misatees,izika kawo keethe oosantha misatishe hu7e boolla qoope wothidi de7izayssa misateesiko.

Paydon dalga gidiza kawo osancha woyko asa na'ay mata nagiza asati issipetetan c'ugan c'ugan zirera eqi utidaysa misatetes ezetika issi meray diza afala mayidi banta huphen qophe wotidi ha xelishe detes.

Cugan cugani issippeteththan eqida payiddonni kehippe daliga gidizza kawo oththanichchatti de'etes.izetikka qase banitta kushshenni oyiddu tophphiya baniddira dhoqqu oththidi de'eetes.

misile bollan oyddu asati uttidayssa xeellashe dayssa izata gaattan issoy adde giddishin heedzdzati qasseka indokko izati isi petettan uttida ha xeellishe dizayssa misatishe addey issi mere diza afala maayyi uttis

paydon keehippe dalga gidiza kawo keethti makinata xeellashedays iza yuushon deggimo dumma dumma zaafetinne keexetti ongetida kawo keetti beettees iza taqa xeella shende ayssikko

paydon dalga gidiza addeti issipetettan eqqidayssa be'ashe days izata gaattanqa kawo oosancha gidiza poolisatikka deettes izata yuushon qasseka dumma dumma gitanne wolqama gidiza zaabeti eqqidakko

Issi adde ha xeellide eqqidayssa misates izikka qasseka oysheti da7oshas zaaro immishinne qa ochishe diyayssa misateskko izappe guye baggara qasseka wolqamanne gita gidiza derey dumma dumma miti tossi bolla dizayssa be ashe deays.

kawo oosancha gidiza asa naamata bonchisiza ooson ooththiza poolisi gidiza issi addey oyshettida oyshas zaaro immishinne qa7oychishe ha xeelidi eqqida issa misates iza yuushon qasseka paydon dalga asati beettosonna

Misile bollan kawo keeththa oosancha gidiza addeti paydon oyddakko iza tappe attidayssati qasseka dere woga afala may7idikka issipetettan ha xeellishe diyayssa misatosona iza tappe guye baggaran paydon dalga asati deettes.

Issippeteththan payddon dalgga giidiza asati uuttidi tobbe tobbetishe de'ossona izetti qasseka ahone dembba wolqama keththa gaththan uutidossona izetta gaththan indikka de'essikko.

Paydon dalga gidiza asati issipetetan hemeta bolla dizaysa misatosona izeta yushuwan qaseka dumma dumma zafet dumma dumma mithat betes. Iza yushon qase kethetid ongetida kethika betes ,izeta gathan indoyka adeyka betesko

Paydon dalga asati issipetetan eqidi urqi gaathan dizaysa misatosona izeta yuushon kaseka asa na'asi go'a imiza katha musasi go'iza duma duma puuteti beetizaysa kase xeelashen de'aysiko.

Paydon dalga gidiza asati issipetetan utidi tobe tobishe dizaysa misatosona izatika izati qaseka diza sohoni tophe bandiray nam'u sohon dhoqu gizi eqidaysa xelashe days izeta gatan indotika adetika de'osona.

paydon dalga gidiza asati issipete tan aahonne benba gidiza kawo keethti gaaththan dizayssa misato sona izata gaattan qasseka indotinne addetinnekka dizayssa misato sona koyssa xeella shende ays

Payidoni daligga gidida assati utti utti deyisa bea'she deyasiko. Izata gathani qassi indotika adetika deyesi izatape guye bagara qasi duma duma zafeyi duma duma cillo gidiza matika betessi.

Dere woga qoncisiza apala maayidi issi petettan eqqida paydon keehippe dalga gidiza addetinne indotinne deettes izatikka issi petettan qasseka hemeti bollan ha xeelli dizayssa misato sonakko

paydon keeheppe dalga gidizasati si petetan eqqidi kata muussas go7a immidayssapfe isso abukado moykko abokadoose gidizayssa bolla tobishe deettes iza gaattankaqa toopphe dere haariya woykko shammida ahe ma daabikka deeskko

paydon dalga gidiza asati issi petetta uttidi toobe topbishe dizayssa misatosona iza ta gaattan qasseka toopphe kawo gidiza ahamada7abikka diyayssa misatees iza ta lanqen qa topphe bandiri dhoqu gidi eqqi uttidayssa misatesikko

Misile bollan heedzdzu addeti deettes issi addey ha xeelli deeqqidayssa misatishen iza guyen qasseka nam'u addeti dhoqu gizi beettishe deettes iza ta yuushon qasseka dumma dumma zaafetinne mitati beetto sonakko.

paydon keehippe dalga gidiza asati issi petettan issi keetta gaattan dizayssa misato sonna izata gaattan qasseka indoti addeti yela ganaytikka bettiayssa misato sonakko indotikka baynta huphen goossa goozi uttida

Paydon dalga asati si petettan katha maanassi ziirera eqqidayssa misatosona izatikka banta kushen banta saanera kathe oyqqidayssa gidishe etaseka qa imo bolla diza indotikka de'ettessikko.

paydon keehi dalga gidiza asati isi7aaho sohon eqqi uttidayssa misatosona izata gaattan qasseka dere woga qoncisiza apala may7ida asatikka keehippe paydoy etasi daro misatesikko

Denbanne aaho gidiza shooqa gaaththan dumma dumma puute tossi bolla diza addeti deettes iza gaattan issi addey hokkidi puute tokkidi qasseka biitta zaaro bolla diza issa misates izikka ba huphen qophe woththides.

Paydon keehippe dalga gidiza asati issi petettan uttidi tobe topbishe dizayssa misatosona izatika uttida sohoy keehippe injene aypen xeellishe ufayssa immida qa sohokko.

misile bollan dumma dumma katha gidiza woykko asa naa bolla ho7osi go7a immidayssa dumma dumma meretay diza dumma dumma katha ayfeta ekkidi bayizo bolla woykko zal7o bolla diza nam7u indota xeellashe days

Issi makina gaathan dalggan asati giddo gelo gishin be7ashe days. iza makinay qassekka eqqidi uttidayssa gidishin iza yuushon qassika dumma dumma zaafetinne derey beetishe dizayssa misateeskko.

Misile bolani payidoni daliga gidida asati issi gashe makina gaththani gelenas eqida ezeta laniqenikka dumma dumma zafeyikka beteesi keeththetidi onigi beyina issi keththikka betesikko hesa beyashe deasi

Paydon dalgga asati issipetetan issipe shiqidi dere woga qoncisanawu qoncisida afala mayidi issipeteta durssa detes. Izata lanqen qassika dumma dumma mithika beetes.izatika paydon dalgga asa be'ashe daysiko.

Missile bolla payiddonni daligga gidiza asati issippeteththan zaraphphe bolla eqqidi gogishshe diza haththe xello bolla detees.izeta laniqenni qasekka dumma dumma zafetti puteti diyasa qase misatosonakko.

Ichashu inddoti issipetettan tobe tobishe dizayssa misatosona izatikka qasseka issipetetan uttidi ha xeellishenne tobe tobishin si7igidi ezgo bolla dizayssa misato sonakko.

paydon dalga gidiza issi keeththa gaattan tamaro bolla diza gashshenayti deettes izatikka issi petettan issi merhay diza apalamayidi eqqidi tamarishenne issibayssi ba xeelishe dizayssa qasseka misato sonakko

Nam'u misile be ashe deays issi misile bolla paydon keehippe dalga gidiza asati dishe issi misile bolla qa gashe asati deettis iza tikka qasseka issipete tani hemeti bolla diyayssa misato sonakko.

paydon dalga gidizas sinen tukke duuqo bolla diza issi inda beettows izi lanqen qasseka dumma dumma misilen musassinne ushshas go7a immida dumma dumma miishati issi petetan dizayssa xeella shede ayskko

Nam7u misile issipetettan dizayssa be7ashe deyayssikko issi misile bollani issi makina gaaththan paydon dalga asati dishe issi sohon qasseka dumma dumma sohon zin7idayssanne uttiday asata issi petettan oyqqiza misile be ashe deyayssikko.

paydon dalga gidiza issi medhay diza apala maydi issi petettan eqqida indotanne addeta yela ga nayta xeella she.deays izata yuushon qasseka dumma dumma zaafeykka dizayssa misate sikko.

issi adde uttidi ha xeellishe dizayssa misates izi qasseka gitanne wolqama gidiza shuchchi bolla woykko zaalla bolla dees iza guyen qasseka gitanne wolqama gidiza zaafe issipetettan eqqidi wora misatedayssa sohondeskko

Issi inda dere woga oncisiza afala maayada wora gaathan eqqawuttidayssa misatous izi yuushonka qasse dumma dumma zaafeti dumma dumma mitatinne wori qasseka betteskko izakka ha xeella shende awus.

Missile bollan ayfes xellanas kehippe injjene uffayssa immidayssa cillo soho xellashe dayssi ha sohon qasseka dumma dumma deereti dalgga mitta zafettine wolqqama hatti zin'idayssa be'ashe qasse de'ayssikko.

Dere woga qonccisiza afala mayidi dere woga qonccisiza keethi lanqqen diza nam'u addeta be'ashe days. Izetappekka issoy ba kushen gonddalle oykkidi ha xeelishe dizayssa masateesko iza lanqqen qasseka dumma dumma miththati de'etes.

Paydon dalga gidiza asati issi mera apalamaydi issi petettan hemeti bolla deettes. Izatikka dere kaaran dizayssa misatishin izata lanqan qasseka dumma dumma zaafetikka tossi bolla dizayssa qasse be ashsheni deayssikko.

Kehippe aahonne dembba gidiza sohon ichida haatte xeelo bolla deayssi ha haatte gaattan qasseka issi wolqama miti melida miti eqqi uttidayssa misatesko dumma dumma maatatikka melidayssa misatosona.

paydon dalga asati sipetettan deettes izata gaattan indotinne addeti gashshenaytikka deettes izatikka shuchcha kaaran eqqidi dhoqappe duge gogish diza haaththe xeelo bollan de7osonakko

paydon dalga gidiza asati issi meray diza afala maydi issi petettan eqqi uttida hssata be ashe daeyssikko izata gaattan qasseka indotikka addetikka deettes izatappe guye baggara wolqama dereqa beettes

Payidon dalga asati issifetetta he mettishe deettes izati bidasohol qasseka dumma dumma zaafey worattidayssa he mettishe deettes izatappe silta baggarakka heessadan dumma dumma zaafeti tossa bolla deessa be ashe deayssikko.

haatte gaattan diza issi indo haatta wadho bolla dizay dizaaro be'ashe deayssikko izippe izi yuushon qasseka dumma dumma cililo gidiza zaafeti tossi bolla dizayssa misatosonna iza tikkaqa keehi inje ayfen xeellanass

issi dunkane keethti be'ashe de7ayssikko ha dunkanekka qasseka kushen medhana dandayidayssa giddishe iza lanqen qasseka ayfen xeellanas xililo gidiza dumma dumma maatati tossi bolla dizayssa be ashen deayssikko iza ta lanqenqa keettikka beettees

Paydon dalga gidiza yalaga nayti issi medhay diza afalamaydi sunti xaafiso sohonne xaafisishe dizayssa misato sona izata sunta xaafida nam'u indotikka qasseka uttidi xaafishe dizayssa misato sonakko.

Paydon dalga asat issipetetan utid xafo xafishe dizaysa misatosona, izeta gathan qaseka eqida asat sunta yot xafisishe dizaysaka misatosona izeta gatan qase indotika adetikka de'osonako.

Paydon keehippe dalga gidiza asati issipetethani eqid banta sunti xafisishe detes. Izeta gatan qaseka gashe naytika detesi. Izeta yushon qaseka dumma dumma zaafey toketi utidaysa be'ashe de'aysko.

Payidon dalga asati issipetenani tsafo woyikko banta doro waraqata ekiyo soohon dettes izeta gaththan qasekka oyddu indetanne nam'u adet betishshe des izetikka ha xelid eqidayissa misatosonakko

Misile bolla ziirera eqqida gashe nayti beetettees izetikka qasseka suntta xaafisanas eqqidi nangiyayssa masatoosona izeta sunta xaafida asatikka detees eeta yuushon qasseka dumma dumma keethinne qassika zaafey beettees.

Zirera eqqida payiddon kehippe dalgga gidizza asati detees.izzeta gattanni qasi indottikka adettikka detees.izzata ushshonni qasi dumma dumma zafetti betees.dereyikka eta laniqqenni dizayissa masatessikko.

Paydon keehippe dalgga gidiza asati issipetettan deettes. Izatan gaattan qassekka yalagati addetinne inddoti beetettes. Izata yuushon qa dumma dumma zaafeykka dees. Izatikka keethi xaphon deeskko.

Misile bollan keehippe dalgga gidida asati issipetetan bantta suntta xaafisishe dizayssa misatosonna izetta yuushshon qasekka dumma dumma zaafeti dizayssa misatosonnakka izetta gaattan indoyonne gashe nayttikka de'ettes

misile bollan paydon keehippe dalga gidiza dooro waraqata bantha kushen oyqqida yelaga addeti beettettes iza tappe guye baggara qasseka dumma dumma zaafey keethti bettiyayssa qasseka misato sonakko

misile bollan ziirera ziirera eqqida paydon keeype dalga gidiza indonne adde gashshe nayti diyayssa misatosona iszatikka qasseka banta sunta xaafisanassi eqqi uttidayssa misato sonakko

Paydon dalgga gidiza asati issipetetan eqqidi baynta sunta xaafisishe deettes. Xaafu bolla diza issi addenne qasse komputeren xaafiza issi inddoy des attidayssati ubbi eqqi uttidaashe eta yuushon qa dumma dumma mithati woykko zaafeti deettes.

Misile bollan paydon keype dalga gidiza gashe nayti addetinne indoti qasseka gita asati issipetettan deettes izatikka issipetettan qasseka daafo xaafisana siyidayssata misato sonakko

Misile bollan paydon keehippe dalga gidiza asati issipetettan uttide ha xeellishe dizayssa misates izata gaattan qasseka indotikka addetikka deettes gashsha naytikka qa issi petettan utti uttida geetu garsan de7o sonakko

misile bollani laapu asati beettes izatappe nam7ati indo gidishe attida icha shati qasseka addekko izikka izatappe siyadey ba sunta xaafishe dees izata yuushon qasseka dumma dumma zaafenne mithi beettesikko

Bolla payateththa naago oggeppe issoy issportte gidishi missile bollan heezhzhu adeti issiportte oththidi ha xelishe dizayssa missatosona izetta gaththan nam'ati gitta ase gidishin issi adey qasseka yelagako izetika ufayssan xelishe dettes.

Bolla payatethi naago ogetappe issoy isporte gidishe isporte gaatan kuwaase phonqidikka phonqqidi phoqqoykka dees. Misile bollan paydon keehippe dalga gidida yelaga adde naati woytho bantta qoodhen ekidi xeelishe deeteskko.

paydon dalga gidiza indotinne addeti issi petettan bolla naago ogeppe isso ge diza isporte ooththo bolla dizayssa misatosona izata yuushon qasseka dumma dumma zaafetikka beettossona paydon dalga yela ga naytikka deettes

bolla payetetha naagoogeppe soy sporte gidishe isporte gaattan qasseka kowaase phonqetika deettes nam7u yela gadeti issi petettan kuwaase phonqishe dizayssa misato sona izata yuushon qasseka dumma dumma zaafeykka deesikko

Bolla payattetha ogiyappe issoy ispportte gidishe missille bollan qasekka kuwasse oyqishe dizza payddon dalgga gashe naytti issipetetta kuwasse phonqishe dettees ezatta yushon dumma dumma zaffey de'ssikko.

Bolla payatetha nago ogeppe issayi isiporte gidishe isiportetan qaseka wothika des missile bollan isi addey woxidi woyto ekkana haniyaba misatiyadaysa de'esko iza lanqenka paydon dalga asati detes

Bolla payateththa naggo oggepoe issoy issiportte giidishin missila bollan gashshe naytti issippetetan issiportte ootho bolla diizayssa masatossona iizetappe qasseka kushshe dhoqqu giidi baqqanas kuwasse oyqqana haaniyaba massates.

Bolla payyeteththi ogeppe issoy isporte gidishin ha misile bollan qassekka isporte ooso bolla diza yelaga adde nayti issippetettan dizayssa be'ashe de'ayssiko. Izeti eqqida sohon qassekka yuushon dumma dumma miththi toke bolla de'ettes.

Bola payatetha nago ogerappe issog isporte gidishin isportte gadiyanqa khwasse phonqoy dizayssakko misile bollan yalaga adde naytti isipitetan kuwsse ponqishe dettesizzata yjshon dumma dumma wori betees

bolla payetetha naago ogetappe soy isporte gidishe isporte gaattanqa kuwaase phonqetikka deettes misile bollan paydon keehippe dalga gidiza yelaga adde nayti issi petettan kuaase phonqanas woththi bolla dizayssa misatosona

Bolla paayatethi naago ogeppe issoy isporte gidishin ,isporte gaattankka kuwaase phonqoykka dees. Misile bollani paydon dalga yelagaa nayit kuwaase phonqo bolla deettes. Izata yuushon qasseka dumma dumma zaafe beettes.

paydon ichashu asati issi petettan eqqi uttida izata gaattan qasseka nam7atin dogi dishen heedzdzati addekko izati diza sohon qasseka dumma dumma ciishatinne puuteti dizayssa misato sona izatikka oysha zaarishi diyayssa misato sonakko

Bolla paayatetha naa googetappe issoy isporte gidishe misile bollan issi addey isporte oysha oyshetidi zaarish dizayssa misates izaadeyka ba huphen qophe woththidi cililo medhay diza afala maayutidesko.

bolla payetethi ogeppe issoy isporte gidishe isporte gaattan qasseka kuwaase phonqoy dizayssakko misile bollan gashshe nayti isporte oottishe woykko kuwaase phonqishe dizayssa qasse misatosonakko

Paydon keehippe dalga gidiza gashe nayti issipetettan kushe oyqetidi kaase bollan diyayssa misatosona izatikka baynta tohon eqqidayssa gidishe izata gaattanqa issi gita wolqama gidiza indo diyayssa misatousko

Bolla paayatethi naago ogetappe issoy isporte gidishe misile bollan oyddu addeti issipetettan kwaase phonqanassinne isporte ooso bolla dizayssa misatosona izata yuushon qa dumma dumma keeththinne zaafey beettis.

Bollape yeetetha naa googethappe issoy isporte gidishe isporte gaattanqa kuwaase phonqo ekkades misile bollan yelaga addenayti sipetettan kuwaase phonqo bolla deettes izata yuushon qasseka dumma dumma go'a immida puuthey deesko

keexxettidi ongethibenna kawo keeti xeellashe de7ays ha keethti qasseka buron keexo bolla dizayssa misatishe dumma dumma biratatinne dumma dumma shuchch eqqi uttidayssa misatesikko heyssa xeellashen de'ayis.

Issi petettan uttidi teknologiya ooso gidizayssa ezgishen dizayssati deettes izatikka qasseka paydon dalga gidishe issipetetan uttidi tobe tobushe dizayssa misato sona nam'u addeti eqqidi qa odo bolla dizayssa misato sonakko.

Tekinoloje ooso gidida oosotappe issoy waraqata ashshagishe diza tekinolojiya. Qasseka hemetisishe dizayssa misates. Izikka qasseka aahonne demba gidiza dumma dumma oosoy oosettida keetta gaattan diyayssa misateskko.

misile bollani teknoloji ooso gidiza issi deexoma kini olas go7idayssidees iza yuushon qasseka cuyikka cuushe diza misates dumma dumma zaabetikka issi petettan dizayssa misato sonakko

Ooge xaphon diza motorenne maakina xellashe days izza lanqen qasekka gitta keththi de'es gita keththa lanqen qasekka zafettikka bettossonnakko hessakka xellashe de'ayssii

misile bollani issi oge bollan hemeti bollan diza issi makina xeellashe deays iza lanqen qasseka dumma dumma zaafey cugan cugan toketi uttidayssa xeellashe deays iza yuushon qasseka dumma dumma asatikka deettes

Bolla paayatetha naawa ogeppe isporte isso gidishe misile bollan paydon dalga gidiza asati issipetettan banta huphen qa qophe woththidi biskileete laago bolla dizayssa be ashe dayss izatikka paydon qa keehippe dalgakko.

Payidon dalga gidiza katama keththi xelashshe ha katama keththi sintan dalga dumma dumma makini zirera bishe des asikka payidon dalgi hemetishshe dizayissa misates dumma dumma zafeyikka eeta gaththan deskko

Ayfen xeellishe injje immida sohon paydon dalgga addeti issippeteththan eqqidi issi makini xeelo bolla deettes. Izeti diza keeththi gitanne wolqqama aahokko. Makina bollan qasseka ciishsha xuntidi woththidayssa be'ashe de'ayssiko.

paydon oyddu addeti si petettan holla gaattan geliza makini sugeti bolla deettes iza makin gelizo sohoy qasseka ashaway dizayssa gidishe hara mitikka sohon beettenna asikka baakko

paydon keehi coora gidiza makinati gashe makinati sipetettan issi bigibbe gathan deettes izatikka qasseka keehippe dalga gidishin izatu gattanqa dumma dumma sohon eqqida paydon dalga asatikka iza dan be'ettesko

misile bollan issi deexo makini haathe gogisishe himethi bolla dees izappe guye baggara dumma dumma zaafeti dumma dumma dereykka diyayssa misates izi bosanqa aahonne dembasono haattha gussishe deeskko

Oge giigisso bolla diza deexoma kinidees iza lanqen qasseka paydon keehippe dalga gidiza yelaganne gasta gidiza adde asi beettes iza lanqen qasseka yitanne wolqama gidiza dereykka de'esikko.

Misile bollan katame keetti be ashe days katama keetti lanqen qasseka dumma dumma yaanne hanne hemettas go7a immiza wakiniyati motoreti dizayssa be ashe days izata lanqen qa huuqekka deesko

misile bollani dumma dumma zaafeti beettetes izata lanqen qasseka harey tookkidi efishe deyayssa qasse misatessikko dumma dumma zaafeti keehippe wolqamati bettetes izatappe gaxa baggara

Katama oge woykko aspalta oge be ashe dayss iza gaxan gaxanqa dumma dumma keeththati dumma dumma zaafeti qasseka yaanne hanne hemeti bolla diza paydon kehppe dalga asi bettishen qasseka de'esikko

paydon keehippe dalga gidiza asati issipetetan eqqidi ha xeellishe deettes izati dizo sohon qasseka gitanne wolqama gidiza paydon keehippe daro gidiza mastoote diza pooqa woykko wolqama keeththibeettes iza gaattan qa7eti deetteskko

Aahaonne demba gidiza soho xeellashe days ha sooyika katama misatees ha sohonka dumma dumma pooqeti keexettidi ongettida sohoti deetes dumma dumma zaafey eeta gaathan dees.

Missile bola namu adde pute tokanas busi bola diyaysa misatosona izape guyebagara qaseka izatape guyebagara qaseka issi gita woliqama keeththati kexeti ongetibenayisi diyasa misatesikko.

ayfen xeellanas inje gidiza katama keeththi be ashe deayssikko ha katama keeththi bollan qasseka dumma dumma mastooteti deettis he keeththi lanqenqa issi ayfen xeellanas lo7ida woykko inje gidiza zaafeykka de7eskko

Payddon dalgga asati issipetetan dere wogga qoncisida afala mayiddi xeelo bolla diza issa misatosona.izatagatan qassi issi adde qassika bothi woykko kare bitta asa misatida issa xeelashe qassi de'ayisko

paydon dalga gidiza tamare keetin komputere bolla tamaro bolla dizayssa misatida yelaga indotinne addetinne deettes, izatikka huphe huphen qasseka komputere oyqqidi izappe tamarishe dizayssa misatosona

paydon dalga gidiza gashshe nayti sipetetan eqqidayssa xeella shidayssa izatikka tamare keethtxappe kiidi hemeti bolla dizayssa misatosona izata gaattan qasseka indotikka addetikka de7ete sikko

issi addey eqqidi ha xeellishe dizayssa misates izaaddeppe guye baggara qasseka keexettidi ongetida kawo keethtikka beettes dumma dumma zaafetikka toketi uttida issati beettosonakko addeykka ba huphen qophe wottidi xeelo bolla dees

issi addey ha xeellishe dizayssa misates izappe guye baggara qasseka gitanne wolqama gidiza dumma dumma zaafetikka deettes keexettidi ongethida kawo keethtikka dees izaaddeykka ba huphe bollan qophe wottidi xeellishe dees

Issi petettan issi medhey diza apala maay'idi issi petettan eqqida paydon keehippeqa dalgagi diza addeta xeella shedayskko iza ta gaattanqa dere woga qoncisiza afala maay'idadeykk dees iza ta yuushon dumma dumma zaafeti tokkoti uttidayssa beyas shedays.

Issi aaho keta gatan paydon keehippe dalga gidiza gashe nayti tamaro bolla dizaysa masatosona. Izetika issi medho apala mayid issipetetan xafo bolla detes. Izeta gatanka issi Indoy eqada tamarsashe dawusko.

paydon keehippe dalgga gidiza asati issipetetan yuuyi eqqida izatikka ha xeellishe diyayssa misatosona izata yuushon qa dumma dumma zaafey woykko mitti beettes izatappe qa guye baggara giththanne wolqama gidiza kawo keeththi beettessikko.

paydon dalga gidiza tamare keettan diza wun wun qasseka komputer oyqqidi issi petettan uttida indotinaddetinne deettes izata yuushoy qasseka diza keeththi keehippe inje gidishe kare baggara qa dumma dumma zaafey deeskko

Misile bollan paydon dalga gidiza yelaga adde nayti sipetettan uttidi tamaro bolla dizayssa misato sonakko izata gaattan qasseka indotikka deettes aahonne demba keetta gaattan uttidakko.

paydon kehi dalga gidiza gashe nayti isipetetan utti uttidayssa beashen deayssikko izatappe qasseka namati eqqidi paydo woykko pidale xeyssi bolla dishe attidayssati qasseka uttidi eta xeelo bolla woykko ezgo bolla dizayssa misatosona

issi keetta gaattan paydon dalga gashe gidiza nayti issi petettan tamarshe dizayssa be ashe days izatika issi medhay diza apalamaydi astamare oysho oychas banta kushe dhoqottidi zaaro bollanne ezgo bolla deetteeskko

misile bollan issi addey ha xeellidi eqqidayssa misates izikka ufayssan xeellishe diyayssa misateskko iza zokkosan woykko izappe guye baggara qasseka dumma dumma zaafey cililo gidizayssi deeskko

Issile bollan issi adde eqqidi ha xeellishe dizayssa misates izaaddeppe guye baggara qasseka dumma dumma wulqama gidiza ciishi woykko zaafe diyayssa misates iza zaafe medhikka qasseka cililokko.

Issi keeti gaaththan paydon keehippe dalga gidiza asati issi patettan utti uttidayssa be ashe days izatikka tobe tobishe diyayssa misatosona izata sintanqa issi addey eqqidi kaaletishe dizayssa misates paydon keehippe dalgakko.

ooso bolla diza deexo makiini xeellashe days ha deexo makini qasseka oge giigissishe dizayssa misatisikko iza gaxan gaxan qasseka paydon keehippe dalga gidiza dumma dumma zaafetinne mitati asatikka beettosonakko

Deexo nam'u makini oge giigiso bolla dizayssa misatees iza lanqqenkka payddon dalgganta asati issipetethan eqqidayssatikka de'etes asati dees iza lanqqen qasse dumma dumma miththa puutey diyayssa misateesiko.

Misile bollan biita booko bolla diza issi deexo makini de'es; izikka biita booki kaashidi epishe dees; makina gaathan qasseka issi addey diyayssa misatees; eeta yuushon qa aynne beetenako.

paydon keehippe dalga gidiza asati sipate taani eqqi uttida izata gaattan qasseka gitanne deexxo gidiza makinikka de7ees izikka eqqido sohon qasseka gitanne wolqama aaho gidiza zaafey woykko miti beetteskko

misile bollan katama oge be ashe days izikka qasseka makinikaantidayssa gidishe keehippe aahokko makinikka iza gaattan aadhdhidi himeti bolla dizayssa qasseka misatesikko hessa be ashe deays

Kawo oosancha gidida addey oge bollan eqqidi ha xeellishe diyayssa misates izikka oyshettida oyshassi zaaro immishe diyayssa misates iza lanqaniqa dumma dumma zaafeti woykko puuteti diyayssa misato sonakko.

issi denba sohon paydon dalgasati deettes iza ta lanqen qasseka gita derey beettes iza dere kaaran qasseka dumma dumma zaafeti worati sipetettan beetto sonakko

Nam7u makinaa essidi iza ta lanqeyan eqqida heedzdzu addeti deettes iza tappiqa yuushol keehippe dalga gidiza dumma dumma zaafeynne keetti beettes iza sohoyka heza he sohoyka qa keehippe cillilokko.

Paydon dalga gidiza asati issi petettan eqqidi haatthe xeellishe dizayssa misatosona izata gaattan qasseka indotikka addetikka deettes izata yuushon dumma dumma zaafey tossa bolla dizayssa misatesikko.

Misile bollani nam7u keexettidi ongettida keetti xeellashe days iza keetta lanqenqa dumma dumma zaafey dumma dumma putey dees iza lanqen qasseka haatta bombi giigettidayssakaqa xeella shen wekobe ashe deaysskko.

misile bollan dere woga qoncisiza afala may7idi eqqida issi addey dees iza yuushon qasseka dumma dumma dere woga qoncisiza keettinne dumma dumma puutey deayssa misateskko iza puutekka kathayo go7a immidayssa misates